Hayssanka tani xeellishinin issi qorqoro masatiza keeththa garsen daro asati shiiqidinne puttidi issifetethan izeti siiqora dizayssa tani xeellasheday.

hayssanka tani xeellashe dizayssi issi katamay giddon koronte hayley keeshippe poo7idinne dizayssanne ha katamazi ta xeellishin lo7izayssa tani xeellashe days

hayssanka tani xeellashe dizay arba mincen dizaae betemengiste woykko kawo keeththe geetettizayssazakko hayssika keehippe lo7izhayssako keeththes

Hayssa bessazani issi macasaya yaxizaatho gaadanne be duuna bolla maykeza wothada eqqada duuna doyada dizayssa xeellashe dizayssa ko tanii.

Hayssan tani beyashe dizay aazay gizayssa gidikkoe gammo dunguza shurabe mayda asati shiiqidi issi zuurera ha simmidi xeellishe dizayssa beyays

Hayssanka tani xeellashe dizay aazaye gizayssa gidikko issie dubbusha woykko duulata keeththa geeddon daro asati shiiqidinne duge simmidi uttidi xaafishe dizayssa.

ha bessazan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko miththa garssen miththappe oosettida asi uttanas giigida miishshatti dizayssa hayssi qonccisidii besseeskko

hayssan tani xeellizayssi ahaze gizayssa gidikko hayssa bahilinna turuzime gizayti woykko issi issi lo7iza miishae asa giddon hamutidi katama giddon xeelliza asatakko

Hayssankka taani xeellizay aaze gizayssa gidikko kase wode keetheko hayyssi kase wode keethazi shuuchan gimbbettidi keexettidayssa tani xeelllashe dayskko.

hayssa tani xeellashe dizay geleshotakko geleshshoti shiiqidinne issi bazzo giddon omarsiza saaten shiiqidi dizayssa xeellashe deys

Hayssan7ee tophiya giddon deesse hayssi tophiya kataman dees gizayssi xaafettidi uttin amezing turizim gizay diin izi aasa zo7o medhoy tama malay dizayssa giddon haaththe malay diiza

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko macanayti siiqidinne hayssa saaxara geetettizayssaza sikishe izeti dizayssa woykko masoba gizayssa sikishe dizayssao

hayssan tani beyizayssi keehippe lo7iza dumma dumma saxaratanne ki qas masobatis gidi issi lanqen shiiqidi keehippe lo7iza ogera dizayssa tani xeellashe days hay

hayssanka tani xeellizayssi aazey giikko giya giddon dumma dumma katha qommota bayzi shediza asatakko ha bayzi shediza asatikka timati meta aykkota shiishshidi bayzeetteso

issi macasiya daara shuchcha bolla keza uttadanne booththa qofe huphe bolla wothada miicashe iza dizayssa hayssi misileze qoncisees

hayssan tani be ishinn qoodhe maynes izis pude duuxxi didin issi macasyadaara iriportere giza maxaafaza gitaza idimmadayza eqqidayssa xeellashe days

Hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko ciishsha keehippe lo'iza boothth pudhiza ciishata lanqen asati shiiqidinne tophiya bandiraza pude bolla denthidi eqqi dideti.

hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa giddo gidikko silketa giddonikka hayssa iskirineza giddon iriportere gizayssi xaafettidinne zaerporter giidi dizayssakko

Hayssan tani xeellizayssi nababettiza miishe iza giddon deenna hayssa hinxatho giidi keexxettizayssi giddon dishin daro xuufeti xaafettidi dizayssa xeellays.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko dumma dummae xuufeti xaafettidinne gaazexa bolla dizayssa beyays hayssa xuufezikka taas lo7ethidi beettenna.

hayssanka tani xeella she dizay aaza gizayssa gidikko issi keexxetti sheddishin asati keeththaza garsen yiidinne izi aaza qommo denthishe dizayssa beyays

Hayssan qasse tani beyizayssi hayssa koronte gaane masatizayssi kaametho giidinne nam7u bessan eqqidayssanne iza lanqezi maatatara cililidi lo7izayssa beyays

hayssanka tani xeellizayssi issi addedayssi hayssa koronteti iitikko giigissiza addedayssi ha simmidinnee be huphe bolla boochcha qoofe wothidi eqqidayssa be7ays

hayssan tani xeellashe dizayssi eletrike kipiya gizayssi woykko hayssa koronte kipiya gizayssi xaafettidinne issi bessan uttidayssa silkeyka iza bolla qashetti dizayssa tani xeellashe dees

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi oge lanqen diza mithatanne qa keeththeta hi ciishshata woykko maatati keehippe cilili dayssa xeellays

Hayssanka tani xeellizayssi hayssa alame wancas keehippe lo7iza ogera wursi desgizayssi xaafetidi dizayssa nayti beyidinne keehippe miicishin dhufayettishe deettesko.

hayssanka tani xeellashe dizayssi issi zo7o addedayssi haa si misidi xeellashe dizayssanne izi hu7ezi izas malaxedi ekkidayssa tani xeellada be7ashe days

hayssanka tani xeellizay aaze gizayssa gidikko kaame lanqen bollan kezada issi naya eqqin garsen qas oyddu asati eqqidi ha xeellishe deetteskko

Hayssanka tani xeellashe dizay aaze giikko abisiniya gizayssi xaafetiidin issi booththa kumetha may7o mayda addezi hessa malatidi bessishe deesikko

Aazi be7azina gizayssa gidikko geniga barina restorant gizayssi geneti keetheni daro kathati dizayssa hayssan qonccissidinne katha keethe yootanas koyides.

Hayssan be ashe dizay aazay gizayssa bidikko asati shiiqidinne issi keeththey dizayssanne ha keeththaza lanqen qas daro miish dizayssa xeellays.

Hayssan tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko siina kaappenna erstoorante gizayssi xaafetidi diin kaappezikka keehippe lo'izayssa woykko katha meethazuzi lo'izayssa xeellashe days.

Hayssan tani xeellizayssi mule heeran woykko mule bessane hayssi daana besses gizayssi dizayssa hayssan silke bolla bessishe deettesko.

hayssanka tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko ubba bootan woykko ubba bessan doosetes gizayssi xaafettidi dizayssa bessishe nayti miicishe dizayssakko

Hayssan tani be'ashe dizayssi issi addey poolise masatizayssi ba huphe bolla qoofe woththidayssi manaxire ayfe bolla woththidayssi uttidi dees.

hayssan tani beyizayssi aazay gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi bessan duge simmi ogen eqqin issi aawara poolisey waraqata uyqqidi eqqidi dizayssako

hayssan tani xeellashe dizayssi daro pooliseti shiiqidi dizayssanne iza ta giddon aadhdhidi haadhdhidi hara asati dizayssa tani hayssa misileza bolla xeella desko

Hayssan tani xeelliza wode ambulanthe geetettiza kaamiya dawus hanno ambulanthezakka aazas go7aze gizayssa gidikko dumma dumma adaga gize woykko dano gize asata akimiso ele sada gaththawa.

Hayssanka tani xeellashe dizay hayssa sino geetettiza keehippe wolqama kaamezi be utteson yiidinne kaameti uttizasone maarara uttidi dizayssa tani xeellashe daysko.

hayssanka tani xeellashe dizay aazey giikko issi macasiya uttadanne komputereza giddofe beyssa xam7asheesa dizayssa hayssi taas qoncisidi bessides.

hayssan tani xeella shedizay aaza yeggizayssa gidikko oge bolla issi kaameynne izi aaza qommoy xuugetin asati shiiqidi toyssi sheddizayssa xeellaysko

Hayssan tani xeellizayssi ayssa xarapetho gida lookere masatiza meesha bolla heedzdzusonka wazi dizayssa komputerey dizayssa beyays.

Hayssanka tani xeella she dizayssi aazey giikko nifaase silki lafto woykki filekete magiza bilxi ginna parti qirncape dizayssa tani xeellada daysiko hayssa misileza bolla.

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko keehippe gita gidida keeththekko ha keeththaza karen maatatinne dumma dumma miisheti beettishe tas dizayssa xeelladis

hayssan tani xeella she dizayssi macana wogayishin asati macanayti taqamettiza moodise geetettizayssaza asi fistalen shiishshidi aaththi she dizayssa xeella

hayssan tani xeellizayssi aaza gizayssa gidikko oge bolla madabara tara histidi oyqqida addey eqqididin haratikka shiiqidinne ogeza bolla dagammi eqqidayssakko

hayssan tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko asati shiiqidi aype saketiza gita gita asati de'in ha asatappe aakimezi akamees

Hayssan tani xeellashe dizayy aaze gizayssa gidikko ogenne dumma dumma keeththeti dizayssa hayssa misilezi keehippe taas qoncisidii bessides goussakko.

hayssan tani be ashe dizayssi issi addey bollara booththa mala may7o may7idinne utii ha xeellishe dizayssa misilesi taas qoncisidi bessides

aaze tani xeellizay giikko ae hayssa booththa miishan keexettida keeththeti issi zuurera shiiqidi dizayssa hayssa misilezi keehidi qoncisidi bessides

hayssanka tani xeellashe dizay issi haakime keeththa giddon shiiqidinne asati naa idimmi uttin haratikka yiidi eqqidi izeta xeellishe dizayssa beyays

puutey toketidi tukke puutey toketidinne dolidi keehippe lo7iza ogera doli dizayssanne hayssi qas haraso epidi tossa gakkidi dizayssa hayssantane xeellashe days

hayssan aazay tani xeellizay gizayssa gidikko heedzdzu daabboy issi bolla uuketidayss kezidi uttin asati shiiqidinne iza bathanatho gi oyqqidayssa be7ays.

hayssanka tani xeellashe dizay aase giikko issi macasiya kee7ata aayodara miicashe dizayssanne izi kushe hara asi oykkishe dizayssa qoncisees

Hayssan tani xeelizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe gita gidida keethi duge bagara keexetishe dizaysanne iza karezikka keehippe demba lo'ethi gididayssa be'ays.

hayssa tani xeellashe dizayssi issi ogi lanqeyra daro asati shiiqidinne ha simmidi ogeza kumidi yishe dizayssa xeellada baye

hayssankka tani xeellashe dizayssi asati shiiqidinne issi kifile giddon mulleti uuttidii woxxateti woykko yalagati uttidayssa xeelladis

hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa akafatanne dumma dumma miishata goyza miishata oykkida asati dizayssa qoncisee

hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko mela hayzidi ogey beettes ogezappe gede baggara qas keeththetikka beettishe dizayssako

hayssanka tani xeellashe ddizayssi ogekko ogeza bolla dumma dumma miishi qashetidi dizayssanne qas ogeza bolla asikka hamuti sheddizayssa tani beyada dayssa

hayssanka tani xeellizayssi naa nu hu7e keeththako hu7e keeththoson iza ooththashe dizayssanne hayssazi qas hu7e keeththa asi izis dizayssa erana mala xaafettidayssakko

Hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi safarikoome mazagabisiza asati janxila zaggarsin uttidinne mazagabisishi dizayssa xeellashe day.

Hayssa bessazan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe gita gita gidida keeththe eqqidi nam7i taas beettishe dizayssakko tani xeelliza.

Hayssanka tani xeellizayssi issi higge keeththe kare beyays issi higge keeththeza karen issi asi eqqidi gede gelishe dizayssa hayssi misilesi taas qoncisidi bessidees.

hayssan tani be'ashe dizay issi attuma asi issi kifile giddon gelidi uttidi be sintheni komputere wothidi dizayssa be'ays

hayssan tani xeellizayssi issi biirokko issi buiroza gaathan xarapheynne oydey kanche beettees hara miish aykkoykka hayssa bessadan beettenna

hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko tamaridi wursidi hayssa higgeson tamari wursida layti issi bootan uttidinne izati yootetishi dizayssa xeellays

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko oge bolla daro qoshashati qoleti gidin ha qoshashata asati shiiqidinne denthishe kaamera dizayssa tani xeellashe days.

Hayssan tani xeellashe dizay ahaze gizayssa gidikko kaamey daro meesha be bolla caanidinne geda simmidi bishe dizayssa hayssi misilezi taas keehidi qoncisidi bessides

Hayssanka tani xeellizay nam'u kaamezakko nam'u kaamezikka bes dumma dumma medho woykko dumma dumma booththanne cililo medho eqqidayssao.

hayssanka tani beyashe dizayssi issi addedayssi madabaraynne dumma dumma qoraliyos giidi asi shiishsheza eqazi shiishshedi belanqen wothidayssa tani xeellashe dayssekko

hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne issi bessan haaththa shoore matappe buuratanne dumma dumma miishata denthishe dizayssakko

Hayssanka tani xeellizay aaza gizayssa gidikko asati kaamera gita7i buuratanne iita meisheta caanidi efishe dizayssa hayssi misilesi taas qoncisidi bessides.

Hayssan tani xeellizayssi aaza gizayssa gidikko payda dijitale metawuqa gizayssi xaafettidinne ciggizaytas mulu imettes gizayssi dizayssakko beyizaytay

Hayssan tani xeellashe dizay tamare nayti yiidinne paydaza poto dendanas uttin adde naazi izeta haasayisishe dizayssa hayssi qoncisides.

Hayssa payda mizigebazas daro intes birshetha immandos gizayssi xaafettidinne amarethora uttidayssa hayssa misileza bollafe nababadisko.

hayssanka tani xeellashe dizayssi daro pooliseti ha baggara gede simmidi eqqin giddon ciishatinne cililo maatati beettisha izayssa xeellashe days

ha misizala bolla tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko gita kaamezakko gita kaamezi ha yishe dishinn iza ogeza bolla mithi zin7idi dizayssa xeellashe deys

hayssanikka tani xeellizay aazey gizayssa gidikko kare derppe yida paranjata beyays paranjatikka qa issi aaya keehippe boottiza paranjiyokko pude baggara issi macasara haasaashe dawus.

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa bilxiginna doorana izgidi izeti kessiza shurabeza maydinne asati shiiqidi dizayssa xeellashi days.

hayssan tani xeellishe dizayssi ruxxiginna partin doorettiza asata hizgidinne heedzdzu asata izota wokkalizaysso gi xaafi woththi dayssakko

hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko jubbuti oosettizae woykko pirza negerey saamintan tammanne laaputo gizayssi xaafetidi dees

hayssan aazi beyazinagizayssa gidikko abi ayme deranne haratikka izatho gidayta raizgi shiiqidinne iziyati issi bessan eqqidi dezayssa tane xeellashe days

hayssanka tani beyizayssi aazee giikko kaameti guyenne sinthe maara nis gidi gishe dishin nam7u asati mastotera pude qoodhe kessidi xeellishe dizayssa beyays

Hayssan tani xeellashe dizay issi adde asakko issi adde asazikka qasse ciishshanne lo'iza xililida bessan eqqin iza guyerakka mich beettishe dizayssakko.

Hayssan tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko issi nay miicishe addedayss be7aype bolla manaxire wothidinne izi eqqidayssa tani xeellashe days.

Hayssanka tani beyashe dizay aaze gizayssa gidikko asati issi kipile giddon shiiqidinne izi aasa qommo waraqata oyqqidi iza izati xeellishe dizayssa be7ays.

hayssankka tani be7ashe dizayssi macca asati issi zuurera uttidinne ee dumma dumma miishshe kompiterezappe woykko maashinezappe nabbabishe dizayssa tani xeellashe dayskko.

hayssanka tani xeellashe dizay aazae giikko issi medho may7o may7da asati shiiqidinne issi kifili giddon uttidi tamarishenne xaafishe dizayssa tani beyadis

hayssan tani aazi xeellazina gizayssa gidikko issi zo'o miisha asata sinthan hiixidi woththidayssanne poliseti qas iza lanqen dizayssa tani xeellashe dayiseko

hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati arammishe diza miishakko asati aazi aramize gizayssa gidikko issi poolishey issi wonjeleynna aranthizayxao

Hayssanka tani xeellizayssi aazey giikko duulata bolla shiiqidinne asati poolisetera walaketidi uttidi siyishenne akeekishe qoppishe dizayssa xeellays.

Hayssanka tani xeellishin daro pooliseti shiiqidinne eqqidi madadara izeti dizayssa xeellashe days ha poolisetikka keehidi payateth izeta naagettida modhotakko.

Hayssan tani xeellishin arba mince zoone zakaren hayssa daro kametinne pooliseti shiiqidi izati eqqidi dizayssa tani xeellashe days

Hayssa tani xeellashe dizay aazaze gizayssa gidikko nam'u pooliseti duge baggara eqqin issi aawozi qasseka izetara eqqidinne miicishe dizayssa tani xeelladis.

Haaththay keehippe haylera bukkidinne woykko wolqamara bukki hayssa keeththazanne mithata mule mitidinne izi dizayssa hayssi qoncisiza misilekko.

hayssan tani xeelashe dizay aaze gizayssa gidikko hige keethan oothiza namu asati aramishenne xaafishe hayssi keehidi qonccissidees.

hayssanka tani xeellizayssi ahazee gizayssa gidikko buro oy keexettanas mithati eqqidi diza keetxe lanqera ooratha zo7o ogey dizayssa tani xeelladis

xoossas hayssanka tani xeellizayssi aaze giikko dumma dumma be dere woga kathata shiishshi ehidinne asatas saane giddon immishe dizayssa tani hayssan xeellashe days

hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati shiiqidi uttida shin issi addezi keehippe borceti ekkidayssinne qas iza qanthezi gita gididayssa beyashin

hayssanka tani xeelizayssi daro asati shiiqidinne ee issi bessani oge bollani kayottishenne azanishe yeekkishe dizayssa xeellayskko.

hayssan tani xeellashe dizayssi daro asati madadara uttidinne mulaytikka be qoodhe woykko be morge ziqqis didi yeekkishinne azazanishe dizayssa xeellashe daysiko

hayssan tani xeellashe dizay issi harganchay sinthan uttin hara asati shiiqidi guyera iza xeellishe dizayssakko

hayssan aaze tani be'ashe dizay gizayssa gidikkoe doktore abi aymede hayssa nuus lo'iza kawozanne izi haasayishe dizayssa hayssan tani xeellashe days

Hayssanka tani xeellashe dizayssi issi kometha may'o may'ida adde dayssakko hayssi addeziya ayfeson bolla bees manaxire woththidinne izi uttidayssa xeellashe days.

Hayssan tani beyizayssi aazay gizayssa gidikko hegge keeththason gelidinne asati be kushe bolla denthin qas issi daynnazi izatas waraqatazappe nababishe dees

hayssantani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi bessan issi keeththa gaathen izeti shiiqi uttidayssa xeellashe days guuss

hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko gita gita gaammo asati shiiqidi dizayssanne ha asata sinthan qamise may7ida issi macasiya eqqidayssakko

saashayssan tani be ashe dizay aazay gizayssa gidikko issi lo7iza keeththe giddon daro asati madirike bolla kezidi eqqidi izeti dizayssa taas qoncisidi bessees

Hayssan aazi xeellashe dazi naa gizayssa gidikko hayssa hamuttidi haaththe lo'o hi katama lo'ota gobaynnayiza woykko xeelliza asati shiiqidinne issi bessan uttidayssa xeellays.

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko xeqilay ministere abinne qasseka farsaaye perezidante gaara izetas imettiza gershatetha woykko qoncetha gizayssi dees

Hayssanka tani xeellizay aaze giikko macaasati issi sora shiiqidinne ha simmi uttidi dizayssa xeellashinne be ashe days izetikka booththu may'ida.

hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne dubbusha keeththazan uttidayssanne xaafishe izati dizayssa tani xeellashi dayssa

Hayssan tani xeella she dizay issi orde aawa iskirineza berka kumoyn aggida aawa dayssi aype bollakka manaxire woti woththides yfezikka ayfesos issi akteere gidizayssa ko izas.

Hayssan tani xeella she dizay aazoy gizayssa gidikko issi keeththe garsen woykko issi dunkane masatiza garsen asati shiiqidi issi patethen uttidayssa hayssan tani xeela.

hayssan aazi xeellashe dazina giikko issi adderanne issi indira salantidii waraqataza ha besishe izeti pooto dendishe dizayssakko tani xeellashe dizay

hayssa mi sizaleza bolla tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikkoee daro asati shiiqidinne issi bessan uttidi disayssanne ha asati qas haratappe siyishe dizayssa

hayssanka tani bayaashe dizayssi piyaasa gizayssi xaafettidi dizayssanne qas itiyofeste gizayssi iza bolla diza miishe hayssa nababada xeellashe daysiko

hayssanka tani be ashe dizayssi issi macasi daarokko issi macasiyakka zo7onne keehada lo7izaarokko hannaka tani xeellishin macasiya tana keehippe lo7os

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko tophiyan aymanote kaallizayta teqo7ame guba egizayssi xaafetidi dizayssa qoncisidi bessies.

issi kaamey geda simmidi dizayssanne ha kaameza lanqen daro asati shiiqidi eqqidayssa taas ayssi misilezi keehidi qoncisidi bessees

hayssan tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko nam'u kaameti sintheranne guyerays gidi issi medhoti eqqin asati hayssaza giddora gede ha aadhdhishe dizayssa be'ays

hayssanka tani xeellashe dizay aaza gizayssa gidikko asati issi kifile giddon gelidinne biratatara diza bessan shiiqidi izoti dizayssa xeellays

Hayssan tani beyashe dizay aazay gizayssa gidikko gashsha nayti tamare keeththan tamarishe dizayssakko izotikka waraqaatazanne iskirtoza be kushen oykqidinne dizayssakko

hayssan tani xeellashe dizay aaza gizayssa gidikko issi aawa daysi eqqidi haasayishin harati uttidinne muleytikka izappe siyishinne akeekishe dizayssa xeellays

hayssanikka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne dumma dumma bessafe yida asati shiiqidi ha bessazan dizayssa tani xeellashe deysiko

hayssanka tani xeellashe dizay aaze giikko istademe geetettizayssazakko hayssi istademezi aazay gizayssa gidikko kowaase asati kaa7ishe diza meedazakko geetettizays

hayssanka tani xeellashe dizay aasay gizayssa gidikko maca nayti benaa qiiba nayta shiishi idimmidinne issi bessan uttidi dizayssa xeelladis

Hayssanka tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko hayssa gita maashineza duunay som'ozi izas yeedinne gade gakkidi dizayssa hayssan tani xeella disko.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko maqedooniya gizayssi xaafettii dizayssanne hayssi qas tophiya haymanotete qoamate ta gubaye gizay iza bolla dizayssi.

hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko banke keeththan ooththiza asatakko asatikka hayssa daro asaza banke keeththazappe izetas biraza immishe dizayssa hayssi qoncisees

Ha misileza bolla tani be'ashe dizayssi asati issi kifile giddon shiiqidinne daro asati uttidi miicishe ka'ishe dizayssa xeellashe daysko

hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko guyera abbay beettishinne nayti keehippe lo7izayti issi bessan shiiqidi ha xeellidi ufayettishe dizayssa beyays

hayssanka tani xeellashe dizayssi tophiya koriyaze mache qofisiza parke gizayssi xaafeti dinne dizayssakku hessafe gede baggarakka keeyippe gita mithati beettettes

Hayssan tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko issi macasiy7oy gammo dunguza mayzidinne giddo aaththi essidi puda baggaranne duge baggara hara asati bees eqqidi dizayssa beyays.

hayssan qasse tani xeella she dizayssiee asati shiiqidinne mitha lanqene eqqidi ha simmidi kushey dimmidizati eqqidayssa tani xeellays

hayssanka tani beyizayssi keehippe maatatidi lo7iza bessa woykko celilida bessayra kaamey gede aadhdhidi bishe dizayssa tani hayssan xeellashe days

Hayssan tani xeellizayssi aazey giikko issi keehippe cililidi ekkida lo7o worey giddone issi macasa adussadara eqqada iza haraso bagge xeella shidizayssa beyays.

hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi zo7o macasiyaranne issi addedayssara isgidinne eqqidi izeti dizayssa hayssi taas qoncisidi bessides

Hayssanka tani be ashe dizayssi issi attuma saranne issi macasarae issi bessan biidinne idimettidi izeti iqqidayssa hayssa misilezappe xeelladis.

Aazi tani be'ashe dazi nagizayssa gidikko issi oge bolla issi booththa sure gixida macasiya kareth bollara may'adanne eqqada iza ha xeella she dizayssa hayssi taas qoncesi dibes

hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko daro xide mitatanne izata giddora qas tamare keeththe masatizayssi dizayssa tani xeellashidaysikko

hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi dunkane masatiza keeththey issi bessan maata giddon uttidi dizayssa tani xeellashe daysiko

Issi naaza giddon aaththidinne nam7u macasati iza lanqera iza qese oyqqidi izeti eqqidi ha simmidi xeelli shedizayssa hayssi misileti qoncisees.

hayssan tani beyizayssi aaze giikko issi nay woray guyera beettizayssa lanqen eqqidinneee haylandera pude ba duunata doydi haaththe qollishe dizayssakko

hayssanka taas beettishe dizay aaze gizayssa gidikko asati issi bessan issi kifile giddon shiiqidinne izeti uttidi beyssa xeelli she dizayssi hayssan qoncees

hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asatakko daro asati issi biiro giddon shiiqidi oyddo asati uttidayti nam7e eqqiday nam7e giidi dizayssa xeellashe days

Hayssa tani be'ashe dizay aaze giikko issi kipile giddon daro asati komputere woykko ha7i wode teknolojiyezi ehidayssaa shiiqidi izati xeeleshe dizayssa beashe dayse.

hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi mizgabay mazagabetiza bootani daro asazi shiiqidinne mazagabetishe dizayssakko

hayssan tani xeellizayssi aaze yeggizayssa gidikko tamare nayti shiiqidinne salpetidi eqqidayssakko be daftara oyqqidinne paydazas izeti salpetidayssako

hayssan tani xeellashe dizayssi asati shiiqidinne issi bessara gede simmidi uttidayssanne mazagabetishe izati dizayssa hayssi misilezi taas qoncisides

Hayssan tani be ashe dizayssi issi biiro giddon asati shiiqidi eqqidayssanne issi addeyka qas macasay sinthen eqqidi dizayssa tani xeellashe daysko.

Hayssankka tani xeellashe dizayssi asati shiiqidinne waraqata mala ba kushen oyqqinn issi asati ee maccasati shiiqidi shaashi kuucishishe dizayssa xeellshe dayskko.

tani hayssan be ashe dizay wothancha naa daarokko ha wothanchayakkaytophiya direekko hannakka qas keehippe lo7izaarokko izakka miicashe dizaarokko ufayettadane

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi meeda giddonne daro ykawo oosancha asati shiiqidinne eqqidi dizayssa ayssi keehidi qoncisees

hayssan tani xeellishe dizayssi denba ayssa kuwaase kaase meedazakko ha kuwaase kaase meedazanka daro asati shiiqidinne kaassanchati dizayssa tani xeellashe daysi

hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati kowase kaasanchati shiiqidinne issi denbazan eqqidayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessides

hayssan tani xeellashe dizayssi kuwaase kaasanchatakku kuwaase kaasanchati issa issarappe kuwaaseza geedo woxxishe eteti dizayssa hayssi misilezi qoncisidi bessees

hayssan tani xeellashe dizayssi kuwaase kaasse dembazakko ha kuwaase kaase dembaza giddon daro asati shiiqidinne lanqe googi eqqidayssa tani xeellashe dayssa

hayssan tani aazi beyazina gizayssa gidikko izi aaza qommoyi hayssa kaame goomatho gizayssi booththa medhoy dizayssa hayssan tani xeellashe days

hayssan tani xeellizayssi aaziye gizayssa gidikko garsera qasse bollara izati yeddida waraqataza garsera darsidi kessiza maashine teknoloji ehida mashineza be ashe days

Hayssan tani beyashe dizayssi hayssa oosanchati shiiqidinne kereta yabanata dumma dumma biittappe oosettiza miishata medhi woththidayssa be'ays.

hayssan tani xeellizay aazay gizayssa gidikko ashoy shuketidinne birata bolla zuurera muleyss shuketoyn uttidayssa hayssi taas bessishe diza ayssako

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa doomati iza bolla uttiza wulchere geetettizayssa malay goommora dizayssi dizayssa ayssi misilezi qoncisees

aazi xeellazina gizayssa gidikko silkeza inte koyda mala issi birara haasayanas dandayeta teqey baynda deqiqay dees gizayssi beettees

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko haytha bolla wothetiza hayssa ingilizethora irifoone geetettizayssazi dizayssakko tani xeellashe dizayssikko hayssan

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa charjeree bukse malay izi aaza qommoy uttidinne dizayssa hayssa misilizi taas qoncisidi bessi desko.

hayssanka tani xeellizay aaze gizayssa gidikko kalkuleterekko kalkuleterezikka hayssan shiiqidi dizayssa iza bolla qudirezi xaafettidi uttidayssa tani xeellashidayssko

hayssan tani xeellishin nu qaalara kiraare geetettizayssa woykko ha7i wode xeygishin gitare geetettizayssazi hayssa misileza bolla beettishe dizayssa be'ays

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asatie shiiqidinne issi issi asatay tamarsishenne erisishe dizayssa hayssi taas qoncisides.

Hayssan tani xeellashe dizay aaza gizayssa gidikko issi super gluu gizayssi xaafitidinnee uttidayssa beyays hanna izi aaza miishe giden erikke tanee.

hayssanka tani xeellashe dizayssi ee issi orphile dayara bollara paallashe dizayssakko ha orphileyakka aaza bollaraa bazee gizayssa gidikko abba bollara bashe dawus

hayssanka tani xeellizay aaze gizayssa gidikko kaame bolla dumma dumma miishata madabara kunthidinne caanidi caani izeti ekkidi ogera efishe bizayssakko.

hayssanka tani beyashe dizayssi daro asati shiiqidinne gashe kaame bolla guyera kezishe dizayssanne haratikka kezanas giigettishe dizayssa tani xeelladis

hayssa tani xeellashe dizayssi maashinoy kaame mala miisha ooththidi ooththidi kessishe dizayssakko hayssazi izi ahaza ooththiza gidizakkokka tani erikke daro mashineti dizayssa be'ays

Hayssan tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko issi lo7iza oge bolla zerqi warqi gida oge bolla kaameti aadhdhidi aadhdhidi bishe dizayssa tani xeellashe days

Hayssan tani xeellashe dizay aaza gizayssa gidikko nam'u booththa asati shiiqidinne issi gita maxaafa ba kushen oyqidi izati dizayssa beyays.

hayssan tani xeellashe dizayssi gita kaamezakko gita kaamezikka hayssi haaththata ba giddon duuqizayssanne dumma dumma ogen hamutizayssakko izikka

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko dumma dumma medho oykkiza keeththetho higiza dumma dumma miishati zo7otaninne dumma dumma galal7otan dizayssa xeellashe days

hayssan tani xeellashi dizay aaze gizayssa gidikko kaameti be aqiza keeththe woykko aqiza bessa manara geetettizasozan shiiqidinne izeti dizayssa hayssan qoncisidi beeses

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko pooliseti shiiqidinne e kaamezara ha ogeza kumidi bandira wothidi bishe dizayssakko

Hayssanka tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko kaametakko kaametinne asati hi dumma dumma miishezi dizayssa hayssi taas qoncisidi bessidesko.

Hayssan aazi xeellazi nagizayssa gidikko wogolokko hayssa wogoloza bolla daro asati kezi dinne bishe dizayssanne haratikka qas haaththazan mecetishe dizayssa xeellay.

Qayssan tani xeellashe dizayssi issi kipile giddora gede gita hinxa keetxi masatizayssi boottidi taas beettishe dizayssa tani hayssan xeellashe days.

Hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe gita gidida pooqe keeththezakko pooqe keeththezikka nam7uson dizayssanne keehippe lo7izayssa xeellades.

hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe gita gidida pooqe keeththezakko ha pooqe keeththezappe hani baggara daro keehippe lo7iza ogey dizayssa tani beyays

Hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko tammu kushe koyrora ciggite gizayssi goykko hashshu oorasa laytha gizayssikka xaafettidi dizayssa tani nababada xeelladis.

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko umburuku hayssan keeththey keehippe lo7izayssanne pooqeti dezayssa tani xeellashe days

Hayssanka qasse tani be ashe dizayssi issi keeththa gidon heedzdzu gita gita asati shiiqidi eqqidayssa hayssi misilezi qoncisides

hayssan tani xeellashe dizay aase gizayssa gidikko hayssa katamatho Keexey keexettidinne keehippe lo'iza ogera wuridi qas iza lanqe mithatikka dizayssa tani xeellashe daysko.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u asatakoanam7u asata kanche gidonta issi macasayaranne issi addezarays gidi haasayishe dizayssa be ashe days.

Hayssan tani be7ashe dizayssi asati issi xaraphe bolla dumma dumma komputeretanne hara hara miisheta wothidi nababishe dizayssa tani xeellashe days.

Tani xeellashe dizay tamaare naytakkotamaare nayti issi oydeza bolla issinis issinis izggi uttidinne xaafelishenne tamaarishe dizayssa bauaysko Ko ko ko ko

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko tamare nayti bees dumma dumma uttidinne be patanaza hokkidi ooththishe dizayssa hayssi misilezi qoncisees

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi gita laybriyan woykko dijital layberaare gizayssi dishini iza gaaththan asati nabbabishe dizayssako.

Haysan Tani xelashe dizay aaze gizaysa gidikon Mitha garsen daro asat shiiqidinne issi Gita waraqata oyqidi eqid izeti dizaysa be'ashe days.

Hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko hayssa komputereta kifile giddon asati shiiqi uttidayssa hayssi misilezi taas qoncisidi bessees.

hayssanka tani xeellizay aaze giikko tophiya artimshale inteligent institution gizayssi xaafettidi dizayssa hayssan tani keehada xeellashe dizayssakko

Tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko tamara keeththa masatiza keeththa xeellashe days hayssi keeththazikka timirte keeththeso masatizayssi taas eretees.

Hayssan tamarasonne tamare nayti tamarishe dishe astamaariya oysha oychin muleytikka ay zaaroza immanas be kushe bolla denthishe dizayssa xeelladis.

Hayssan tani xeellashe dizay aaza gizayssa gidikko issi medho may'o may'dayti jiissi giidi bena gizayti wursidos timirte nuus anjatetha gallasako gizayssi dizayssa shurabe may'da.

hayssanka tani beyashe dizayssi dalga ogekko ogezi duge baggaranne duge pude baggarays gididin iza giddora kaametinne asatinne aadhdhishe dizayssa xeellashe days

Hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko mela baado gidida woykko pace ogekko ogezan aykko misheykka deenna ogezikka oorath buro kesishe dizayssakko.

Jayssan tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko keehippe gita gidida oge masatiza bessaye ginbera oosetidi dizayssakko hayssa gimbera oohthetidi dizayssaza garsen guutha guutha maatay.

Hayssaan tani xeelashe dizay aaze gizayssa gidikko ee asti shiiqidinne e buro keethe keexettiishe dizeyssa lanqqen eqqidi izeti dizayssa xeelashe days.

hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko gita gita asati shiiqidinne bombaza giddon be kushe mecetishe izeti hokkidi dizayssa hayssi misilezi qoncisides

Hayssan aazay tani be'izay giikko haaththay keehippe iray bukkin di7ora izgidi walaketidi keehippe iita kixidi yishe dizayssa tani xeelladis.

hayssanka tani xeellizayssi aazay gizayssa gidikko mengexdefe gidida payatetha teqo7ame gizayssi xaafettidinne uttidayssa tani xeellashe days hayssan

Hayssanka tani xeellizayssi aazay gizayssa gidikko hayssa koronte shuboy issi bolla qasheti qashetti diza miishezi issi bolla dizayssa tani xeella shidays.

Hayssan tani beyizayssi keeththe asati keexishe dizayssakko keeththaza buro izati doommidinne doometha bollan keexo bolla dizayssa tani xeellashe days hayssan.

hayssan tani be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko asati issi bessan shiiqidi issi kare giddoni wazaratizathoy gidi issa issa bolla kushe denthidinne dizayssa tani xeellashe days.

tani be ashe woykko xeellashe dizayssi issi aawa daysii bomba doydinne be kushe bombaza giddon mecetishe dizayssanne haratikka izatho mecetishe dizayssakko

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikkoe kaaththa tankerekko hayssa haaththa tankerezi keehippe lo7izayssanne keehippe malalizayssa gididayssa xeelladis

hayssan tane xeellizayssi aazay giikko haaththa tankerekko haaththa tankerezikka qasseka keehippe lo7iza ogera keexxettidi wuri dedezayssa hayssi taas qoncisidinne bessides

hayssanka tani xeellishin issi haaththa tubboy gede aadhdhidi bizayssa izikka salo medho oykkidayssa qoncisidikka bessishe dees